Qolka gudihiisa waxaa yaalo qeybiso mideb keedu yahay cadaan

Waa katiinad kasameysan kuul. Midabkeedu waa cagaar gadaashiisa waa cagaar.

Waxaa ii muuqda gaari cadaan waxaa ka dambeeya guri dudusan oo dabaq ah midabka waa caddaan

Waxaa ii muuqda miis ay saaran yihiin canjeero daafi ansalato koosto salar iyo qajaar iyo barando waxaa kaloo yaalo cabitaan ka

Guryo tagan io guri dhismo kusocoto dhaxmin dhulka yalo guriga waxa katagan biyo

Waa naago gadanaayo bur, sanbuus iyo kackac

Waa labo kabood midabkoodii yahay madow waxaa dul saarin kartoon madow dhulka waa caddaan

Waxaa ii muuqda shan gabdhood saddex ka mid ah waxay wataa loo kiyaalo labana ma wataan gabadha ugu soo horreysa midafkeedu waa tarxadeeda waa cadays midda kalena waa cagaar

Waa makiinadaha wax lagu sheego o ku jiraan kartaan waxaa lagu sheegayaa khudaar ta yaanyo yoo basal oo isku dhegan

Waxaa ii muuqda laba wiil oo kasoo baxaysa iskuulka waxa ay wataan buugaag

Waxaa ii Muuqda Nin wata dhar cagaaran waxa uuna wataa makrofoon gadaalna waxaa ka xiga boor iyo wax ku qoran yihiin

Waa go ob waxaa dul saaran maro midabkeedu yahay qaxooy waxaa ka dambeeya arrimaha cadaan

Waxaa ii muuqda cunto ku jirto weerar ka kooban hilib iyo khudaar

Waa meel beer qurux badan waxaa iga muuqda geedo cayaaran kiisas iyo kura kuraaskoodu yihiin gu

Meeshaas waxa marayo labo gabdhood oo dhaadheer oo kabo madow wato

Waa afar boonbale oo sariir saaran boonbalaha midabkoodu waa cadeys qalin cadey ah madow io cagaar

Waa laba dhagood ka lahoodii yahay dahabi saaraan miis cadaan

Waa nin fadhiyo oo wato suud io garaabaati garabaatiga waa cadàan waxaa ag yaalo laabtook

Waa laba gabdhood mid waxay wadataa taroxad jaalo mid waxay wadataa dhar qaxwi waxaa ag yaalla labo askariin

Waa shirkadda soo saarto caafimaad caafiga wuxuu ku jira caagad caasiga gaduud caagada xiriirkeedu waa buluu kartaanku waa cagaar

Waa hool waxaa jooga niman naago aada u farabadan ninka u soo haray wuxuu wataa shaati caddaan koofi cadaan

Wiilal cayaar tooy waxey wataan buumo cadaan ah iyo sagsaan madow ah

Wiilal ciyaartooy ah ugu yaraan afar ah wiilashan waxa ay wataan dhar ciyaartoy ah cagaar buluug iyo buumo cagaar ah

Gabdho iyo wiilal dugsi dhexe waxay wataan dhar midabkooda eh jaale xijaab iyo goono oo jaale eh wiilashana shaatiyaal jaale ah iyo surwaal cadees waxaa dhex taagan macalin wuxu wataa. buug

Waa dirac iyo garbasaar diraca wuxuu saaran yahay meel kore garbisaarkana meel hoose ayuu saaran yahay

Waa guri dhismo ka socda waxa uu ka kooban yahay mudnaan dhulka waa cid cid dhagax ayaa lama tiro

Halkaan waxaa fadhiyo niman afar ilaa shan ah. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa suud buluug ah iyo shaati cadaan ah. Waxaa agyaalo buug cadaan ah, muubeel iyo caago caafi ah.

Mees oo ka fee saaran oo dhaxda ka saaran yahay wax laga sameyay loof

Dad aad ufara badan gabdho iyo wiilal gabar usoo horeyso waxey wadataa saacad madow ah

Saxan midabkiisu yahay cadaan Saxanka waxaa ku jira baasto balbalaar Waxa ku dhex jirto qaando fargeeto ah baastada waxa kor ka saran ruuxamo

Niman aad ufara badan iyo naago nimanka waxay aqrisanaayaan kitaab ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa shaati baluug iyo surwaal oo cadays biyo biyo ah waxaa dhabta u saaran maabeel kan kale wuxuu wataa qamiis waxaa dhabta usaaran maabeel wuxuu wataa saacad

Waa cabitaan wuxuu ku jiraa daraas midabkiisa yahay gudahood ayuu saaran yahay galaaska waxaa ka furan liin

Oomo ku jurta bac buluug oo mada magaceedu waa toob

Waa hool yalo kursi iyo miisas miiska waxaa saran maro cadan waxaa dul dulsaaran maro gaduud iyo tirtira yaal qandooyin kurasamanka midabkodu waa jale

Waxaa ii muuqda jiko casri ah waxa ayna leedahay armajooyin daaqado dhalaal hoosna waxaa saaran motire midabkiisu yahay caddaysi iyo cadaan isku jira

Waa naago iyo niman naagaha waa sadex nimankuna aad Bay u fara badan yihiin naagta u soo horeyso waxay qabtaa xijaab isku deys ah oo madow iyo masar madow mida ku xigtana waxay wadataa maas io kafee cabaayad madow saacad ookiyaalo mida xigta ookiyaalo maas taraaxad gaduudan iyo cabaayad

Waxaa ii muuqda sariir laba nafar ah oo midabkeedu yahay qaxwi daayada waa taxwii go-aan sariirta saaran waa caddaan

Gabdho baranaayo cafimaad waxey wataan xijaabo cadaan ah iyo galoofis

Waa boonbalo waxaa kujiro katiin. Boonbaluhu waa madow katiinaduna waa dahabi.

Waa boonbale oo ku jira qamiis muumulaha midab kiisu waa madow miiskisu waa cadeys meesha uu yaalana waa darbi dahabi ah

Nin fadhiyo masaajid waxuu wataa cimaamad gaduud iyo cadaan ah, jaakad cadaan iyo buluug ah.

Saabuun oo qubays midabkeedu yahay cagaar iyo cadaan magaceeduna waa dib gaal

Waa niman meel fadhiyaan waxaa ku jirta cabbaayad madow nimanku waxay wata shaati cadaan fitseeri buluug ah

Waa naag wadato boorso madow ah cijaab madow ah iyo saaka madow ah

Waa boon balo uugu jiro saakooyin saakooyinka midab koodu waa jaale baluug gaduud jaale suumankoodu waa laba xabo jaalo waaye halna baluug waaye halna beer

Waa laami liibar ah ka dib reeban ku wareegsan darbi dheer lehna ganjeelo gaduudan dhexdiisa waxaa ku yaalo geedo dhaadheer oo cagaaran

Maashaan waxaayaalo madaxwaynasiyaadsawirkiisa saaran

Waa guri aad uweyn oo qurux badan banaankiisa waxa saran interlook wax kuyaayo geedo waa weyn oo cagaaran geed qunbo ah

Waa qol fadhi waxaa yaalo tarmuus tarmuuska midabkiisu waa madow fadhiga wuxuu isugu jiraa cadeys io cagaar baluug baluug ah waxa yaalo miis yariis ah waxna saaran xulbad oo kafee ah waxaa oaloo saaran boonbale oo sanam ah iyo buugaag

Miis oo kafee ah waxaa saaran saxan cadaan saxanka waxaa saaran shawaarmo iyo dhalo biyo iyo kajab

Waa nin meel taagan oo gacanta ku haysto telefoon waxaa ag maraayo laba nin midka gees uga soo jiray wuxuu qabaa fanaanada cadaan ah iyo sual madow

Boonbale oo ku jira shaati io surwaal boonbalaha midabkiisuna waa cadaan surwaal kana waa madow half ah shaatigana waa cagaar

Waa guri jajabsan ka samaysan dhagax midabkiisu yahay madow waana guri qadiimi ah oo duqoobay

Waa armaajo wayn oo ku jirta qolka armaajada midabkeedu waa madow iyo kafaay waxay leedahay labo albaab oo muraayad ah

Waa meel oo xeeb ah waxaa joogo dad oo ka kooban niman ka ilmo ya naago waxaa ku yaalla gadaal guryo

Waa katiinad laga sameeyey kuul midabkeedu waa qaxwi, korna waa Bingi.

Naag ku fadhiso dareen waxay haysaa alaab hiddiyo dhaqan waxay ka kooban yihiin midabkooda waa madow gabasaarka ay qabto waxaa ka dambeeyay aqal hori